Ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka kple ɖevi wɔme etɔ̃ wo le seƒoƒo gble aɖe me. Wo katã wodo gloves aɖo asiwui ye wo le seƒoƒo hom ye wonɔ wo gbɔ kpɔm be wo be woaza.

Eŋu dzɛ̃ ɖeka kple eŋu ʋi ɖeka wole emɔ dzi ke woƒe dedeme menyakpɔ o elabe, woŋlɔ ke emɔ ƒe axa dzia, exɔ kɔkɔ ɖe li.

Ɖekadzɛaɖe yike ƒe awuike wodó ɖe dziƒó ƒeamadede nye yi ele yiɖeaa é èsɔkplɔm eƒutatom ke nyɔŋuviɔmeve wónɔnyi ɖe sɔ dzi, nyɔŋuvia ɖeka ƒe awu ƒamadede ele dzĩe yɛ ɖeka hã ƒe amadede le ɣie ke nyɔŋuviaɖe hã ele wó megbe yike eƒeawu yike wodó ɖe dzìƒoa ƒe amadede nye blɔ ya leafɔdzi ekplɔwó ɖó

Nyɔnu aɖe ɖo nukomo eye wònɔ anyi ɖe zikpui dzi, eƒe awu awu ya wòdo ƒe amadede nye blɔ eye wòdze mo anyi ŋutɔ. Ke nyɔnu ya megbea, atikutsetse votavotawo wole emegbe.

Ameha aɖewo le azɔli zɔm to egbe ƒuƒu aɖewo me. Wokpla woƒe bagiwo eye eɖewo wolé woƒe numlɔdziwo ɖe asi. eɖewo nye ametsitsiwo ye eɖewo hã wonye ɖeviwo.

Nyɔnuvi dzetugbi wɔme ene woɖo nukomo ye wo domitɔ ɖeka le gagbɛ ɖe as iyi ke me mɔlukui aɖewo nɔ.

Ŋutsuvi wome ene wotsi kum le etɔ aɖe me. Woɖo afɔ etɔ me hafi etsia kum. Ke ŋutsuviwo dometɔ ɖekaa, eɖɔ kuku ɖe ta.

Ame eve, edɔ tɔxe aɖe wɔm, ɖeka bɔbɔ, ɖeka le atsitre wodo awu tɔxe aɖewo eye woƒe kuku yi ke woɖɔ ƒe amadede le ʋi ye wotɔ ɖe gakpo aɖewo gbɔ.

Sɔhɛvi aɖewo le eʋe ɖum eye wo atsiawo hã ɖem. Ke woƒe awudodowoa eɖewo ƒe awudodowo le yibɔ eye ɖewo tɔ hã de nɔnɔge dzie ye ame aɖewo hã le wo megbe eŋu ƒom.

Nyɔnutsitsi woameve kple ɖevi woame etɔ̃ tsitre ɖe mɔmemidzraƒe aɖe ƒe ŋkume le mɔto le didim be yewoatso mɔ me, eʋu woame eve tɔ ɖe mɔmemidzraƒe la ƒe ŋkume ke dzo keke aɖe hã le mɔ dzi. Amadede vovovo le mɔmemidzraƒea si.

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo wole awu ʋi me eye wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ aɖe ŋu yi ke ƒe amadede le ʋi ɖe.

Nyɔnuvi ɖetugbiwo le azɔ̃li dzi le mɔ aɖe dzi. Wota avɔ ɖe akɔta eye wode dzonu kɔ ke wolé agba aɖewo ɖe ta.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi, ke nyɔnua megbea aflaga woame eve ele eye Ŋutsu aɖe hã etɔ ɖe tsitrenu eye wòkɔ abɔ ɖeka yi dzi ke Ŋutsu hã egatɔ ɖe tsitrenu abe gbadagba ene.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ye wòle ɖaŋu vevi aɖe ɖem, ke ɖevi aɖewo le klo dzi nɔ gbɔ le ŋku lém ɖe nu ya wɔm ŋutsu ya le ŋu. ke ɖevi ɖeka hã le tsitre kpe ɖe ametsitsi aɖewo ŋu.

Yevu ŋutsu aɖe ɖo adamo ye wonɔ nu ƒom ɖe mɔƒonu aɖe me ke yevu aɖewo hã woƒoxlae ye eɖewo hã ɖeka ɖo kuku.

Ameha aɖewo, woyi ɖe ekuteƒe ke ŋutsu aɖe yi ke le awu yibɔ me, edzeklo ɖe afɔ ɖeka dzi le fafam kple nyɔnu aɖe ke aɖaka hã le ameawo gbɔ

Ŋudzinu aɖe dzɔ le eŋumɔ aɖe to. Eŋu geɖewo fia le afi sia ye eŋu, eŋu yiwo ke tsina dzo wova hã yi afi ma be yewoa kpe ɖe edzo tsitsi wɔnawo ŋu.

Ŋutsu aɖe enɔ nyi ɖe nugui aɖe yike ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi la dzi eye le ŋutsua ƒe axadzia wokɔ aha kple naɖewo kɔkɔ ɖo asie. Ke ŋutsu yia ede mo to nɔ ŋkulem ɖe nane ŋu.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe avi fam ye ɖevi aɖe le eƒe asime ke gasɔ enɔ wo gbɔ eye moto aɖe hã ele anyigba ke ŋutsu aɖe nɔ foto ɖemee ye nyɔnuvi wɔme eve wɔ wo le tsitrenu enɔ foto ɖem.

yevu ŋutsu aɖewo kple yevu nyɔnu aɖewo le tsitre ke wóle awu tɔxɛwo me ye wóle kuku tɔxɛhãwo me ɖewo ƒe kuku ƒe amadede le yie ye ɖewo hã tɔ le dzĩe

Yevu ŋutsuvi ya etsɔ akɔ anyi ye wo le fefem kple eƒe fefeŋuwo. Eɖa yi ke le ta nea eɖa nyrɔ ye womlɔ anyi ɖe ta nɛ ye kusi le emegbe.

Ame aɖewo le kuteƒe ye yevu geɖewo le wo dome ye aɖaka hã le anɔ wo dome le kuateƒe. ke fanamelawo wova le fafam kple ekuƒomea.

Ŋutsu eve agbagba dzem asi trɔm le dziɖegbe kaɖi ŋusẽ ŋu ke awu ʋi yike wodoa, awu ƒe amadede nye blɔ ye woɖɔ kuku tɔxe yi ke ƒe amadede le yi ɖe ke eyame dzedzem nyuie ye wole ʋie kpakple wogale blɔ.

Ŋutsu aɖewo exɔ tu dɔ ŋuti wɔm eye woƒe awuwo ƒe amadede enye blɔ. Ke wo dometɔ ɖeka do asiwui ke kuku yea woɖɔa, kukuawo ƒe amadede ɖeka le dzĩ, ɖeka hã tɔe nye aŋtsiɖiɖi.

Ŋutsu woametɔ, wo etome amikukuŋutsidɔ wɔm ye ŋutsu woame etɔ ya woɖo kuku ʋiwo ye wodo awu tɔxɛwo. Awu tɔxɛwo wotso dzi va yi anyi ye wodo asi asiwui alo glovu. Glovu yeawoa ye wokɔ edɔ ya wɔ mee

Ɖevi wɔme adre wo le exɔ xa. Wonɔ anyi ɖe kletifu dzi. Teƒe ya ke ɖeviawo nɔ teƒea ƒoɖi ye kotoku ƒoɖi hã ele ɖeviawo gbɔ.

Ŋutsu aɖewo edɔ vevi aɖe wɔm eye wodo awu tɔxɛwo ye woɖo kuku tɔxɛwo. Aɖewo ƒe kukua aɖewo ƒe awua ƒe amadede nye blɔ, aɖewo tɔ nye dzomafi ye ɖeka tɔ la be aŋtsiɖiɖi ene ye kukuawo hã woƒe amadedewo vovovo. Aɖewo nye ele ʋi ɖe, aɖewo nye blɔ.

ŋutsu woame aŋdre wóle exɔ tame wodó awu tɔxɛwo ye ŋutsu ɔmene yike le wɔme aŋdre ya domia ɖó kuku tɔxɛwo, kuku yawo ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi ye ŋutsu yawoa wóle agbagba dzem be yewoa he akaɖi tso ŋudɔkutsu ƒe ŋusē me

Yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe exɔ aɖe me ke ɖeviwo hã le xɔa me eye ŋutsu aɖe tɔ ɖe wo megbe le mɔnu.

nyɔnu woame enyi wóle asi yɛ wodó wóƒe abɔwo ɖe yáme ye wótɔɖe naneyike wozãna ekɔ hena akaɖi tso eɣe ƒe ŋusē me

Ŋutsu aɖe ɖo kuku ye wòɖo gaŋkui ye wòbla gaƒoɖokui le gbagba dzem be yeako ta ne ŋutsu metsitsi aɖe.

Ŋutsu aɖe do awu yibɔ ye wònɔ anyi ɖe zikpui dzi ke Amerikatɔwo ƒe aflaga ele egbɔ. Ke le ŋutsua ƒe ŋgɔgbea, nyɔnu aɖe hã enɔ anyi ɖe zikpui dzi.

Ŋutsu aɖewo wotɔ ɖe teƒe aɖe yike ƒe amadede nye eblɔ eye wote fli ʋi ɖe afi ma ke wo lãmese fefe wɔm. ke ŋutsu aɖewo tɔ ɖe etoa godo eye wonɔ wo kpɔm nɔ dodom ɖa.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe dzodoƒe zikpui dzi eye wo wɔngasi tɔm alo enane tɔm. Nyɔnu ya elé hɛ ɖe asi ye nyɔnu ya ebla ta ye wota avɔ ɖe ali. Aŋetui ʋi ɖeka le egbɔ ye aŋetui bubu yike eƒe amadede hã to vovo le egbɔ.

nyɔŋuaɖe ɖo ŋkomo le nane ɖum kple gatsi ke emegbea seƒoƒoaɖewo le seƒoƒo ze vi aɖewo me ye eƒe kaƒomɔ hã ele egbɔ ye dzodoƒi nanewo hã wóle emegbe

Ame aɖewo wo ɖaŋu ɖem tso enu tɔxɛ aɖe ŋu. Ame eve le anyinɔƒe ye, ame ɖeka bɔbɔ ye ame eve le tsitre. Ame ɖeka do awu wòko nu kɔ tsyɔ ta ye ame ɖeka hã le tsitre wòdo awu yibɔ, ŋku lém ɖe nu yike wɔm ameawo le ŋu ye ame ɖeka ƒe awu ƒe amadedea nye blɔ eye wòɖo asi ɖeka ali.

Yevunyɔnu aɖe ɖo gaŋkui ele tsitre nu ke ɖevi aɖewo wo ƒoƒu ɖe eŋu enɔ atu wɔm nɛ eye ɖevi ɖeka ya menɔ atu wɔm nɛ o gake ya enɔ tsitre ye medo afɔkpa o.